Bitro kely anankiroa, ny iray moa fotsy sy volontany ary mena ny sofiny, ny iray kosa dia volontany avokoa ny vatany iray manonolo fa ny sofiny kosa no manopy mena. Mahafinaritra ery ny mijery azy ireo satria dia manana endrika mahafatifaty sy manintona.

Zava-maniry anankiray hita eto Madagasikara kelikely ravina izy ary somary miloko mena ny tahony. Fanafody nentim-paharazana izy io hitsaboana ny ankizy kely indrindra ireo vao zazamena.

Sotro vy lehibe ahitana antsy ao aorianany ary plastika izany sy kakazo. Amidy izy ireo amin'ny vidiny mirary dia mirary nefa dia tsara dia tsara.

Toeram-pivarotana sakafo maro isan-karazany sy tsakitsaky maro samihafa, ny ankizy no tena mpividy azy ireto ary misy koa anefa ny olon-dehibe izay tena liana amin'izany, misy ihany koa moa ny voanjo, ny mofomamy amidin'izy ireo.

Sokatra, biby iray isan'ny maro karazana raha eto Madagasikara. Miteraka maro izy ary amanjatonjaton-taona ny fahavelomany. Eny, maharitra hatramin'ny faharoanjato taonany mihitsy aza izany raha voakarakara. Ny vahiny moa dia mitsiriritra ity biby ity ka maro amin'izy ireo no te hanana izany.

Vehivavy malagasy iray mirandrana mampiasa tohy volo mba hanalavana ilay volo raha ny fantatra dia fohy dia fohy ny volony ary tian'izany mba ho lavalava kokoa. Nampiasa ny randrana tsy hita soritra izy eto ary mifaly dia faly satria dia tsara dia tsara izy izany.

Trano vao amboarina vita amin'ny biriky masaka. Misy rihana anankiroa ary ny ambany dia efa voalalotra fa ny ambony kosa mbola tsy voalalotra. Feno tohatra miakatra aminy.

Boky iray voadiaka amin'ny teny Malagasy, mitondra ny lohateny hoe alimanaka dia mpanorona izay natao tamin'ny valo amby fitopolo sy sivin-jato sy arivo. Maro ny zavatra hita ao ary manome fampianarana maro tokoa izy io.

Akoho lahy gasy, fohy dia fohy, misy satrony menamena ary mavomavo sy fotsifotsy ny volony. Matsiro moa raha hoanina atao laoka ary misy koa ary moa dia afaka ampiadiana izy ireo mba ahazoana vola.

Vokatra iray fikarakarana volo. Misy ny natokana ho an'ireo olona izay miloko volo amin'ny vidiny mirary dia valonjato sy enina arivo sy iray alina avokoa. Ao kosa ny natokana ho an'ireo izay mainty volo nefa mba te hikarakara volo fotsiny

Takela fanaovana dokam-barotra lehibe iray miloko mena ary misy olona maromaro eo aminy. Fanaovana dokam-barotrana vatomamy mitondra ny anarana hoe "pecto". Tomobila maromaro mandalo. Ao any mainty, ao ny fotsy.

"Naina Andriantsitohaina", ben'ny tanànan'Antananarivo renivohitra teo aloha, ankehitriny moa izy dia lasa minisitry ny fanajariana ny tany. Kanto dia kanto ralehilahy ary manampahaizana koa amin'ny lafin'ny ara-politika ary manana ny stratejika matanjaka

Ny gazety Taitra Maraina, anio zoma sivy abin'ny folo jolay, efatra amby roapolo sy roarivo. Milaza izy fa "tsy mitady toerana fa mitady fitondrana" ny HVM. Lalatiana RAKOTONDRAZAFY "miketrika ho governoran'ny faritra Vakinakaratra". I Fy RAJAONARIVELO kosa dia misolo tena an'i Madagasikara amin'ny vondrona "UNICEF".

Vokatra iray fatao amin'ny volo, vita tany Jamaika izy io ary manome fahasalamana tokoa ho an'ny volo. Ny vehivavy no tena mampiasa azy io ary tsy misy ireo singa manimba ny volo fa miaro ny volo avokoa.

Trano anankiray, vao namboarina. Misy vy ny varavarankely, ary ny sasany amin'izany kosa mbola tsy misy na inona na inona; biriky masaka ny nanaovana azy io, ary simenitra ny sisiny. Maro dia maro ny olona no liana amin'ny fanamboarana trano ankehitriny, toy ity trano hita eto ity.

Tanalahy na tana, izay biby anakiray, mampiavaka an'i Madagasikara. Maro no, tsy misy afa-tsy eto Madagasikara amin'io karazambiby io ; indrindra mo zay tena, ahitana ny madinika sy lehibe indrindra. Toa miendrika ravina izy 'ty ; ary, raha tsy mijery tsara, dia mety hovoafitaka raha any anaty ala.

Vilany iray natao mba ho fandrahoana vary amin'ny vidiny valopolo sy efajato sy enina arivo sy telo alina monja, natao ho zakany rehetra izy io satria dia tena mora tokoa ary manamora kokoa ny fiainana.

Firavaka iray fatao amin'ny sofina, izany hoe kavina ary rojo fatao eo amin'ny tenda misy sary hazonaina avokoa izy ireo ary boribory fotsifotsy ny sisiny, tsara dia tsara ny endriny ary mora dia mora ny vidiny.

Lehilahy iray manamboatra lalana eny anelanelan-trano. Vita amin'ny vato moa izany lalana izany ary vato somary lehibe ihany sy fasika maromaro nampiasaina ho fanamboarana izany. Mipetraka izy ary tena hita fa manao ny asany tsara tokoa.

Vokatra fikarakarana volo karazany efatra. Ao ny vita amin'ny vahona, zavokà ary koa kôkô. Miasa dia miasa tokoa izy ireo satria tsara dia tsara, ary mampaniry ny volo ary mahalava azy.

Sakafo mamy toy ny frezy, asina ronono kely izay mamy dia mamy ary matsiro dia matsiro. Ny manam-bola ihany moa no tena mahahinana azy ity satria somary lafolafo ny vidiny raha eny amin'ireny toeram-pisakafoanana ireny

fiangonana loaterana malagasy sy synodapartany antsiranana izay fiangonana anankiray ety madagaskara izy io lehibe dia lehibe na dia somarivaiva ary miloko fotsy ary ny vavahady kosa dia miloko volotany sy manga

Lehilahy iray malagasy variana dia variana, tsy fantatra loatra izay eritreretiny fa toa hoe olona misy ady saina izany raha ny endriny, kivy izy ary toa ketraka ihany koa malahelo ny amin'ny fiainana izay tsy mitsahatry ny miakatra isan'andro isan'andro.

Toera-pisakafoanana izay izay tena manana ny mampiavaka azy : misy moa ny sakafo mamy, misy kosany masira, matsiro dia matsiro izany, eny ! Fa na dia tsy somary lafolafo kely ary ny vidiny izay tsy votery ho takatrin'ny besinimaro.

Asa tanana malagasy maro izay vita gasy avokoa, ao ny kaopy, ao ny vilia, ao ny sotro ary ao ny vita amin'ny hazo izay manana endrika tsara tokoa ary manintona ny mpizahatany. Efa maro ny manjifa azy ireto raha eto Madagasikara, indrindra ireo vahiny.

Toerana fivarotana fitaovana sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro. Mandeha amin'ny herinaratra avokoa izy ireo toy ny vata fampangatsiahana, fera fipasohana mandeha amin'ny herinaratra ; karazany maro izany ary aminy lokony maro samihafa.

Toerana iray any ambanivohitra ahitana trano rihana anankiroa, misy arofanina kakazo izay efa haolohaolo ary misy trano kely anankiray izay fanaovana toeram-pivoahana. Ny tafo moa dia bozaka ary maro no mampiasa azy io ary marika koa izany fa fivoarana eny ambanivohitra.

Vehivavy roa mipetraka eo akaikina kodiaran-droa, ny iray moa manao aro loha ary koa bevoka mba hiarovany ny lohany ny amin'ny mety ho tampoka sy ny tsy ampoizina, ny iray kosa dia manamboatra izany kodiaran-droa izany fa misy tsy fihetezana kely.

Lehilahy iray sy vehivavy iray mitaingina kodiaran-droa, manao ankanjo mainty sy fotsy ravehivavy ary mipataloha mainty, kapa fotsy koa ary ilay lehilahy kosa dia manao ambonina akanjo mainty sy pataloha mainty, samy manao aro-loha avy izy ireo mba hisoroana amin'ny loza izay mety hitranga.

Andriambavilanitra iray izay ao anatin'ny hakantony tanteraka. Manao kavina somary lehibebe volamena izy ary manao rojo volamena ihany koa. Ny volony moa dia matevina dia matevina no sady tsara, miakanjo marevaka.

Sary hosodoko misy sarina lohana sokatra; mavomavo ny lohan'ny sasany ary mainty kosa ny sasany; misy sary trondrokely eo akaikiny izay miloko manga mainty.

Mpivarotra legioma sy hanin-kotrana maro isan-karazany ary koa mivarotra voany. Mivarotra ireo tambavy koa izy ahitana eto ny tongolo gasy, ny sakamalaho ary ahitana voamaina toy ny tsaramaso, ny voanemba, ny tsiasisa ary ireo anana maro samihafa.

Toerana fivarotana boky iray izay amin'ny teny vahiny, mampianatra ny momba ny : fitantanana, fomba fitondrana tena ary koa ny fahaiza-miaina amin'ny ankapobeny. Ny tanora no tena mety azy ity.

Lehilahy iray mitondra kodiarandroa, ary mitondra entana mavesatra izy ireo. Manao aroloha izy mba iarovana ireo loza sy ny tampoka tsy ampoizina. Manao akanjo manga moa izy eto ary koa mainty, ary pataloha mainty ary manao kiraro mba iarovana amin'ny hatsiaka.

Gazety iray milaza fa : "Lalaovina handreherana saim-bahoaka indray. Fanadinana "BEPC" : manambana tsy hitsara ireo mpampianatra. Nodimandry irery tao an-tranony, nisy ratra ity lehilahy iray ; Rado Ratobison mpahay toekarena".

Gazety Tia Tanindrazana milaza fa sahirana ara-bola ny fanjakana, efa olana be ny karaman'ny mpiasam-panjakana sasany, marary ny fampianarana ambony, nirotaka i vontovorina, mpianatra iray naratra mafy.

Gazety "Jejoo", milaza mahakasika an'i Mialy Lolita ho lasa mitondra ny marika "O.TWO.O" sy "VITYA" eto Madagasikara. Izy moa dia vehivavy tsara tarehy, lava ranjanana, lava volo ary manana ny mampiavaka azy.

Voankazo malagasy, ary hita koa manerana izao tontolo izao ny voasary makirana, misy izy ireo madinika, ary misy kosa lehibe, ny ohatra ny mavo indraindray, ary indraindray kosa maitso.

Tily maromaro milasy any anaty ala miaraka amin'ireo lehibeny. Faly izy ireo satria nahavita ny adidy aman'andraikitra izay napetraka amin'izy ireo. Milanja vilany kely, kitapo ary ireo fitaovana fatoriana.

Toeram-pivarotana iray mivarotra ireo fitaovana fampiasaina an-davan'andro mba aha-moramora kokoa ny fiainana. Misy amin'ny karazany maro izy ireo : toy ny fera izay mandeha amin'ny herinaratra, izay manamora tokoa ny fiainan'ny vahoaka.

"Albendazole" fanafody fanafana aretina maro dia maro, pilina madinika izy io ary maro ny Gasy no mampiasa azy mitsabo ny aretina toy ny aretin-kibo aretin-doha.

Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara misy tilikambo lava dia lava varavarakely miisa enina zava-maniry maromaro eo an-tokotany ary vavahady mena, tamboho vato.

Akanjo lava tsara dia tsara, misy bokotra enina eo aloha. Ny Silamo no tena mpanao azy ireto. Hatreny ambany lohalika ny halavana, miaraka amin'ny pataloha mainty izany ary misy satroka kely eo ambony.

Tongolo raviny maromaro amidy. Mifatotra izy io ary mbola misy fakany soa aman-tsara. Somary mavomavo ny lohany satria efa elaela no nangalana azy io teny an-tsaha, apetraka amin'ny tany moa izy izay somary malotoloto endrika.

Paositra Malagasy fantatra amin'ny fitehirizana vola ary koa fampindramam-bola, ny loko mavo moa no hamantarana azy eto Madagasikara ary koa mahafinaritra ny asa ataony satria dia manampy ny tantsaha amin'ny fiteherizana vola.

Vehivavy iray maka sary amina finday raitra dia raitra sy lafo vidy, manao raoby maitsomaitso, manao kiraro avo vody maintimainty ary manao ireo sorolaingofo rojo Madagasikara.

Vokatra maro isankarazany natao mba hikarakarana vatana. Ny vehivavy no tena mampiasa azy ireto, ao ny fatao amin'ny volo izay manalava ny volo, ao kosa ny fatao amin'ny tarehy izay mahafotsy sy miaro ny tarehy amin'ireo karazana tasy maro isankarazany.

Mpivady anankiroa vao vita raharaha. Manao akanjo gasy miloko volondavenona ary fotsifotsy. Ny vavy dia tsara tarehy dia tsara tarehy, ny lahy kosa dia toa faly aok'izany.

Volo mainty lava aholakolana ary koveta mena, vehivavy manao mipetraka ambony seza manao lamba mavokely ary manao manisy vahoana eo amin'ny volo.

Trano iray izay eto madagasikara. Efa ho rava izy io ary trano Ntaolo no fiantsoana azy. Ny biriky moa dia efa hiotsaka hiala eo aminy. Na izany ary anefa dia mbola somary mafimafy ihany ny aro faninan'ny lavarangana.

Laisoa mizara roa mipetraka eo ambonina "sachet" mainty, ary tazomina tanan'olona iray. Laisoa moa dia karazan'anana manana ny mampiavaka azy ary manana ny tsiro mampiavaka azy koa. Tsy dia azo hohanina matetika izy io satria dia mamparary vavony ho an'ireo izay tsy mahazaka izany.

Ankizy maromaro mijanona manoloana ana vavahady mangamanga lehibe iray. Fianarana io toerana io, ary EPP eo Ampasan'i Sadoda izany. Maro ny mampiasa io toerana io toy ny fivavahana, fanaovana fampianarana.

Toerana fivarotana ireo karazan-tsakafo. Eny Antsampanana no misy azy io. Ao ny voankazo toy ny zavokà, ny akondro manta, ny papay, ny mananasy. Ao koa nefa ireo manga izay alona ao anaty vinaingitra.